Eryato liri ku lubalama lw'ennyanja nga baalisiiga langi ya bbulu era nga munda mulimu obutimba obukozesebwa okuvuba ebyennyanja ng'akamu ku bwo keeru, akalala nga ka kangi ya kitaka, nga kuliko n'omusajja ayimiridde mabbali gaalyo nga ye ayambadde akasaati akeeru nga ka musalankwawa n'ekipale ekiddugavu era nga kimpi.